Man eni ni tye lamego matye ka toto kic en tye ma oumo wiye woko ki otok cinge kono tye ma oruko roc ma yelo i iye ingeye kono bene tye ot bong pa kic mapol mukene

Man eni tye lutino ma gitye i ot kwan, lutino ma igi yom adada anyira tye ma guruko teteyi ma pink ka awobe bene tye ma oruko kor bongo mapink lutino mukene tye ma guilo cingi malo ma gucung acunga.

Ma enini tye mego ma tye ka ngwec ki pikipiki mego man tye ma oruko long iwi pikipiki kono tye ma otweyo te madwong tutwal awobi ma latini tye ma obedo iwi gutiya ma yelo ite pikipiki man ingeye kono tye mutoka ma tye ka bino ki mutoka ma bene ocung iteng yo.

Enini tye lyec lyec enini kono tye gin aryo lak lyec man kono tye matar yite bene tye ma oyare malac lyec enini kono tye idi lum lumme kono tye ma grin.

Enini kono tye yeya maki jengo i dog pi yeya enini ki i nge tye kala mablue ki wongo kono tye kala macol pi madit bene tye ki i nyime kingete kenyo bene tye gwok matye ka wot.

Ma enini tye laco matye ka konyo musei ma oti me wot ki kom pa lugoro en kono tye ka loro muzei man sano mukene tye ma gugure iter yat i kin dano enoni tye mon bene kico lela ki mutoka bene tye ma kicibo i ter yat.

Man eni lutino ma gitye i ot kwan lutino eni gitye ki buk i nyimgi kytino eni gitye ka goyo cal kibene gitye ka werone woko lapwony bene tye ka wot i dye ot kwan.

Man enini tye mego ma tye ka cato winyi winyini eni kono kiketogi icel mapat pat en tye ma obedo i kom ma blue en tye ka kwano buk ingete bene tye pikipiki ma kijengo ki ngat acel ocung inget pikipiki i kin winyini tye gweno ki winyi mukene.

Ma enini kono tye lakwo bongo lakwo bongo enini kono tye laco mutegi laco enini kono tye ma oruko otok iwiye icinge bene tye ma okedo cawa carani bene tye ki inyimme uci ma carani tye ka tic kwede kono tye uci macol.

Man enini tye atura, atura enini kono tye maleng tutwal, atura enini kono tye kala matar, en kono tye ka kelo kala ne mayelo i ature man kono tye kic ma opye i ye.

Ma enini tye pi madit tutwal pie enini kono tye malac adaaa i dyere bene tye lum ma otwi ki bene godi godi tye i kin pi man.

Ma enini tye mego madit ma tye ka pur en kono tye ma umano byere ki kitengge mabedo ping wiye bene tye ma uboyo en tye ka doo i poto

Man eni tye co ma gitye ka dongo labolo boda bene gitye ma gubino ka tingo labolo man labolo eni kono tye mapol adada poto labolo neni tye malac.

Man kono tye yeya ma tye i dye pii yeya eni kono tye kala makwar ki kala mabulu i wiye tye bandera me Uganda ma tye kala macol mayelo makwar.

Man enini tye gar gar enini tye ka ma en cung ci gamo dano ki iye dano bene tye ma gugure woko inyim kanya kar cung iyeni dano mapol tye inyim opic kanya gar cung iye.

Ma enini tye ongera ongera enini kono gitye mapol tutwal ongera enini gitye ite yat madit pinge kono tye ki lum ma tye ma gurin i kabedo man kono tye yadi mapol tutwal

Man eni tye daktar ma tye ka tucu bad latwo en kono tye ma oruko roc bol ma bedo bulu en bene tye oruko cati matar i cinge kono tye

Man eni kono tye latin ma tidi latin awobi eni oruko otok ma bulu i wiye, en kono tye ma ocung i nget pii i cinge kono tye rec ma kitweyo i tol i doge i ngeye kono tye laco acel ma oruko cati makwar ki acel kono tye ma oruko cati macol.

Ma enini tye ka ma dano opong iye tutwal genyo kono tye ki takci madwong adida itenge bene tye kacat ka dano tye kawilo jami mapadi padi takci man kono tye ma otingo dano dano bene tye ka wot ki genyo madwong

man kono tye mego ma otingo becen ma bulu i wiye i becen man kon tye cwan kukobi ki yaku bene fok tye iye lamego man kono tye ma oboyo wiye ki ourku cati ma bedo makwar

Ma enini tye latin ma iye yom tutwal latin enini kono tye ka nyero latin man tye ma oruku kor bongo ma oreny ki bene lutin mukene tye ka nen ki ingeye latin ma tye ka nen ki ingeye mukene tye ma oruku kor bongo mungolo ma bulu tar

Man eni ni tye boda matye kangwec boda eni ni kono tye ma otingo latin awobi ingeye awobi eni kono oruko kor bongo ma ongolo ongolo ki oruko longo bene matye tar col iyo meno bene dyang tye ka wot i iye dyangi eni ni tye mapol

Enini kono tye bongo me tekwaro bongo me tekwaroni kono tye kiruko i kom toyi bongo me tekwaro pa co tye koti macol ki bongo matar ki yaka pa mon tye komci.